Udokotela ogqoke impahla zokuzivikela. Ekhanda, emehlweni, umzimba wonke! Kanye lezandla. Uphethe iphepha elilokuyimbodlela okuncinyane. Elilengxenye yesigulane. Lapho abazabona khona umkhuhlane olesigulane.

Umongikazi ugqoke impahla zakhe zomsebenzi zokuzivikela uphethe ibhodlela elincinyane elilomuthi lapho akha khona umuthi lo lokunye okuhlabayo okuncinyane azakusebenzisa ukuhlaba umntwana

Isisebenzi sesibhedlela sivale umzimba waso ngempahla eluhlaza okwesibhakabhaka umzimba wonke, izandla zakhe ngempahla yokuzivikela emhlophe kanye lekhanda lamehlo. Uphethe ukudla akupathela izigulane.

Omama bahlezi duzane laduzani bephethe insane zabo, omama bagqoke impahla ezimhlophe, insane zigqoke eziluthanga umongikazi ulungiselela ukubamba usane olulodwa ukuze aluhlabe ijekiseni umama uyathaba ebona umntwana elatshwa.

Umongikazi ogqoke impahla zokuzivikela ebusweni bakhe lasezandleni uyahlaba isigulane esandleni saso emuva kwabo kulamatafula amanengi lapho abanye omongikazi bayasebenza belapha izigulane.

Udokotela ukhangele isigulane, kukhanya ukhangele amehlo aso. Ugqoke impahla ezinengi ezokuzivikela. Umzimba wakhe uvalwe ngokulithanga, wagqoka impahla yokuvala amehlo leyokuvala umlomo wakhe.

Abantwana ababili bayathaba bebona empompini efakwe ngabe zempilakahle ku phuma amanzi okunatha ahlanzekileyo akwenza ukuthi impilakahle yabo igcineke .Abantwana bayathokoza ngento leyo.

Abantwana besikolo bagqoke impahla ezilithanga lezinsundu oyedwa ugeza izandla zakhe kulenkonxa eyinsundu elamanzi awokugeza izandla ahlanzekileyo.

Ebhodini eliluhlaza okwesibhakabhaka icele liluhlaza okwamahlamvu elinye icele kulomfanekiso kamama okhuluma ngezindaba zempilakahle ukuthi afundise abantu bonke ukuthi babe bethatha omunye lomunye elakhe icele abambelele kwezempilakahle yabantu bonke.

Izisebenzi zangempilakahle ezinengi zibuthene, ababili bayasebenzisa umtshina wokukhangela ubude bomntwana omncinyane abanye bakhangele bemtshayela izandla.

Abantu besifazane abathathu loyindoda oyedwa. Bami phambi kwamabhodi elitshengisela ngezempilakahle yabantwana. Elilodwa liluhlaza okwesibhakabhaka elinye liluhlaza okwamahlamvu elinye limhlophe.

abasebenzi bezempilakahle bahamba hamba bencedisa omama abahleziyo bephethe abantwana oyedwa ogqoke impahla elithanga uyanathisa umntwana omncinyane ophethwe ngumama wakhe

Emhlanganweni kwezempilakahle kulabantu abanengi ababuyileyo. Bahlezi bekhangele phambili kwabo. Kulabakhulumi labakhokheli abahlanu. Abane ngamadoda. Bagqoke amasudu amnyama, lomfazi oyedwa.

Omongikazi ababili bayancedisana ukwelapha umntwana omncinyane olele embhedeni. Umama womntwana uhlezi embhedeni ekhangele. Imithi yabo ikhona eduzane labo embhedeni khonapho .

Abazali abanengi basendlini yokufundela yabantwana baseduzane letafula bayathaba kakhulu omunye ukhangele phambili ebambe iqolo.

Abantu abanengi basemhlanganweni okukhuluma ngezempilakahle zengqondo. Baphethe iphepha elitshengisela ibizo lelanga elizayenziwa umhlangano wabo, bonke bayahlekelela.

Omama abane bahlezi ebhentshini . Bakhangele ubaba oyedwa, ohlezi yedwa ebhentshini. Bakhanya ukuthi ubaba akezwa kuhle engqondweni. Emuva kwabo kulezihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko.

Umuntu omdala oyindoda okhanya angani uyagula ingqondo. Ugqoke impahla ezingcolileyo wafaka ezinye ezandleni lasentanyeni. Uguqe okungajwayelekanga. Ukhanya akazizwa kahle.

Abantwana besikolo abane, abagqoke impahla eziluhlaza . Loyedwa ogqoke ezimnyama. Bayatshengisela izihlahla abayazi hlanyela ukwenzela ukugcina kahle indawo abahlala kuyo ukuthi ibe yakhangeleka kahle.

Ngaphandle wesibhedlela ebhodini elimhlophe kubhalwe amabizo ahlukeneyo atshengisela okwenzakala esibhedlela amanye atshengisela izithupha isibhedlela esazitholayo, njalo amanye atshengisela lokho isibhedlela esizimisele ukukwenza.

Endlini yesibhedlela okulasiswa khona abantwana abancane kulabantwana ababili ababonakayo oyedwa usembhedeni omunye umi eceleni kulomama njalo eseduzane lombheda kulemibheda eminengi engalabantu endlini leyi.

Endlini yokulalisa izigulane esibhedlela kule mibheda eminengi .Embhedeni kwendlalwe ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka .Phezulu kulama nethi emiyane amhlophe .Emibhedeni eminengi akulabantu kodwa kweminye bakhona abalele embhedeni labahleziyo eceleni.

Phakathi kwesibhedlela, kulemibheda eminengi yezigulane, phezulu kombheda owodwa, kulomama oyisigulane lomama ongudokotela, uphethe ibhuku ebhala lokho akubuza isigulane.

Odokotela ababili bagqoke impahla eziluhlaza, basebenzisa umutshina omhlophe ukukhangela isigulane. Bavale ubuso babo batshiya amehlo kuphela.

Ibizo lesibhedlela libhalwe ebhodini elimhlophe nke. Libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kwebhodi kulotshani obuluhlaza okwamahlamvu. Isibhedlela siyakhanya emuva sihle njalo kuhlanzekile.

Ibhodi elimnyama emaceleni. Limhlophe phakathi. Libhalwe ibizo lesibhedlela, ngamabala aluhlaza, okwesibhakabhaka. Sona isibhedlela, siyakhanya, ngangemuva. Eceleni kwebhodi, kulendlu, elithanga.

I board eliluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe amabala amathathu atshengisela ngezempilakahle yabantu be Rwanda amabala abhalwe ngokumhlophe phakathi kwelinye ibala kufakwe izandla zabantu ababili ezibambeneyo kutshengisa ukuthi abantu bazasebenza kanye.

Ibhodi lesaziso eliluhlaza libhalwe ngamabala amhlophe. Inombolo yesithathu etshengisela ubuhle bokuzizwa kahle empilweni yakho, emzimbeni, kanye lakho konke okwenza ngawe.

Endlini yesibhedlela lapho odokotela abangakhangela khona izigulane, kulemitshina eminengi eyokukhangela layo izigulane, kulombheda lapho izigulane singalala uma besikhangela, kulendawo lapho odokotela abangahlala khona letafula abangabhala kiyo.

Ngaphandle kwesibhedlela kulezihlahla ezinde eziluhlaza. Ngaphansi kwezihlahla kulotshani obuluhlaza obuhle njalo. Abantu bahlezi emthunzini wesihlahla. Eduzane labo kule bhodi itshengisela ukuthi yisibhedlela njalo lokuthi bayenzani esibhedlela

Isibhedlela esikhulu sokwelapha kanye lokufundisa omongikazi sihle njalo sihlanzekile kakhulu. Silemiduli elithanga .Phandle kwaso kulotshani obuluhlaza obuhlanyelwe kahle Kulezigulane ezikhanya zihambahamba phandle

Esibhedlela udokotela umi emnyango phambili kwesibhedlela . Uyahlekelela ugqoke impahla yakhe yokuzivikela emhlophe . Ufake entamo isitsha sakhe asisebenzisa ukulalela izigulane .Emuva kwakhe kubhalwe ukuthi impilakahle yabagulayo yiyo eqakathekileyo .

umama ozithweleyo ulele ebhenjini phandle esibhedlela ezinye izigulane zihlezi kwamanye amabhenji zimkhangele omunye umama uyafika eduzane lalomama oleleyo umama uphethe ikhandalakhe ukhanya usebuhlungwini

Esibhedlela kulomama olele ebhentshini ozithweleyo, ubambe ikhanda lakhe kutshengisela ukuthi usebuhlungwini, ezinye izigulane zise duzane zimkhangele, omunye umama uyafika eduzane kumbe uzamncedisa.

Umongikazi uyanathisa umntwana umuthi, umama womntwana uphethe ikhanda lomntwana encedisa umongikazi ukuthi umntwana anathe, abanye abasebenzi besibhedkela bahlezi etafuleni batshengisela ukuthi bayancedisana ukwelapha abantu phandle.

Ibhodi elimhlophe limnyama emaceleni libhalwe ngamabala amnyama, ibizo lesibhedlela esitholakala endaweni yemsansi. Emuva kwebhodi kulezihlahla ezikhanyayo eziluhlaza njalo lisegedini ibhodi leli.

Odokotela abanengi, abagqoke impahla zokuzivikela, bayancedisana bekhangele, besika isigulane, lapho endlini ekusikwa khona isigulane. Bonke bakhangele phansi betshengisela ukuthi, bayasebenza nzima esigulaneni.

UDokotela usebenzisa umtshina wokukhangela ukuthi igazi ligijima kahle yini esigulaneni. Isigulane singumama ohlezi esitulweni uDokotela emile ekhangele isandla sikamama njalo ekhangele emtshineni.

UDokotela ugqoke impahla yokuzivikela emhlophe kanye lempahla yokuvikela izandla zakhe emhlophe. Ugqokisa isigulane umtshina wokukhangela ukuthi igazi lihamba kahle yini .Ezinye izigulane labanye abomongikazi baseceleni labo besenza okunye.

Umuntu ogqoke impahla eluthuli ufake isandla sakhe ehlombe, ubambe okuqinileyo ehlombe lakhe okutshengisa ukuthi kumbe uzwa ubuhlungu, isandla sakhe sibambe okuqinileyo.

Umongikazi uhlezi lesigulane. Uchasisela isigulane ngomkhuhlane lowo ophethe isigulane emhlane wakhe. Umchasisela ukuthi kuhamba njani emhlane.

Imbodlela encinyane elunsundu, ilephepha elimhlophe elibhalwe ibizo lomuthi ophakathi ngokumnyama. Livalwe ngesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Eduzane kulezinye izitsha ezimbili ezilisiliva, ezilamanzi amancinyane phakathi.

etafuleni elamalembu amabili aluhlaza okwesibhakabhaka kulezitsha ezinengi ezisetshenziswa ngo dokotela ezimhlophe lezinye eziluhlaza okwesibhakabhaka zimelele isigulane ukuthi u dokotela azisebenzise

Etafuleni evalwe ngamalembu amabili aluhlaza okwesibhakabhaka kulezitsha ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela ekulapheni izigulani. Izitsha zitshengisela ukuthi zimelele isigulani ukuthi sibuye.

Udokotela uyabeka imbodlela yokucina eyesitshumi lambili ephethe izitho zezigulane abazazi khangela ukuthi babone ukuthi phakathi kwezigulane kuhamba njani. Imbodlela zivalwe ngokungama phepha okwehlukeneyo imbala.

Ehofisini kulomutshina wecomputer osetafuleni emhlophe ngaphansi kulentambo ezinengi ,ezitshengisela ukuthi imitshina isebenzisa amagetsi. Lesitulo okungahlala khona isisebenzi.

Umama uhlezi esitulweni phakathi kwesibhedlela. Phambili kwakhe kulemitshina eyehlukeneyo eyokukhangela umama kanye losana. Embhedeni usane lulele lumbathiswe ingubo, lumelele oMongikazi bazokhangela ukuthi luzelwe lukwanile konke.

Umama osanda kuzala uhlezi esibhedlela embhedeni ephethe usane lwakhe. Umongikazi uyakhululuma lomama, ngezempilakahle yakhe, kanye lempilakahle yosane. Umama ulalele okukhulunywa ngumongikazi.

Umama uphethe usane uhlezi duzane lomongikazi uncedisa umama ukabamba ikhanda lomtwana, lapho omunye umongikazi unathisa umntwana umuthi ukuze athole ukwelatshwa abelempilakahle.

Umongikazi uyahlaba umntwana omcinyane umuthi wokuvikela imikhuhlane yabantwana. Umntwana uphethwe ngumama wakhe. Uyakhala esizwa ubuhlungu bokuhlatshwa. Abanye omama abaphethe abantwana bamelele ithuba labo.

Izitsha ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulani. Ezilutshwana zimnyama ezingengi zabo ziyisiliva, ezinye ngezokubamba, ezinye ngezokuhlaba ezinye ngezokukhanyisa ukuthi udokotela uyenzani.

Izitsha ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela ukwelapha izigulane zisetafuleni emhlophe ezinengi zazo zilolubala lwesiliva ezinye ngezokubambisa ezinye ngezokusika njalo ezinye azikhanyi ukuthi umsebenzi wazo ngowani.

Isitsha ezisentshenziswa ngodokotela ukulalela phakathi kwezitho zomzibha wesigulani silentambo eminyama ebambanise icelwe elilalela isigulane lecele elisendlebeni zikadokoteka

Izitsha ezinengi ezisetshenziswa ukwelapha zisetafuleni emhlophe, ezinengi zazo zimnyama njalo zilemisebenzi eyehlukeneyo. Kulebizo elibhalwe phezulu elebathengisa izitsha lezi

Udokotela uphethe imbodlela encinyane eyomuthi ngesinye isandla, esinye siphethe isitsha esokukha umuthi embodleleni. Ugqoke impahla zokuvikela izandla zakhe ezimhlophe.

Isihlalo esiluhlaza sokulalisa isigulane ukuthi udokotolela abone kuhle, siseduzane lemitshina eminengi emhlophe kubhalwe ibizo lemitshina.

Umtshina omhlophe okubala ubunzima bezinto ulecele eliluhlaza elikhanyayo phambili kwawo kulebhokisi elitshengisela lokhu okungabe kuyabalwa kulenombolo ekhanya khonapho

Izitsha eziyisithupha ezokusebenzisa esibhedlela phezulu kwelembu eliluhlaza okwesbhakabhaka Zona zilombala wesiliva. Ziyehlukene zitshingesela ukuthi isetshenziswa okwehlukeneyo.

Isitsha sokusebenzisa esibhedlela silubala olulisiliva, siyafana lesigelo esisijwayeleyo kodwa sona sigobile ngaphambili, sisetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukwelapha izigulane.

Umbheda wesigulane umhlophe ulamabala aluhlaza okwesbhakabhaka, ulamaviri atshengisela ukuthi omongikazi bangawuhambisa besiya lesigulane lapho abafuna khona. Silensimbi zokutshengisela ukuthi umbheda ungavalwa ngamakhetheni.

Izitsha ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela labomongikazi zisetafuleni. Zilungiselelwe ukusebenziswa esigulaneni. Kulezokuhlaba, ezokubambisa lezokulalela.

Endlini enhle esesibhedlela ehlanzekileyo elemiduli elulaza laphansi okuluhlaza okwesibhakabhaka kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ,eminye imhlophe eminye iludaka.

Ngaphansi kwenyawo ezimbili ezigqoke izicathulo ezimnyama kuluhlaza. Eduzani kulensimbi ezimbili ezisetshenziswa ukuqinisa umzimba. Kukhanya indoda iyaqinisa umzimba.

Isitsha sokuhlaba esimhlophe sisetafuleni emhlophe sibhalwe ngikumnyama inombolo ezitshengisela inani elingaphathwa yisitsha lesi. Sisetshenziswa ezibhedlela.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama ibizo lama philisi aphakathi kanye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Inani elingathathwa elamaphilisi ngaphandle kwebhokisi kukhanya amaphilisi aluthange eceleni amhlophe kwelinye icele aphuma phakathi kwebhokisi.

Imbodlela ezintathu zilomuthi eyodwa ephakathi inkulu ukwedlula ezimbili ezisemaceleni emuva kwazo kule bhokisi elitshengisela ukuthi yikho lapho obekule mithi leyi.

Igabha lamaphilisi elilithanga, lilephepha elimhlophe phezulu laphansi. Phakathi kwephepha kulithanga, libhalwe ngamabala amnyama ibizo lolusetshenziswa okungayenziwa amaphilisi. Amanye amaphilisi aphansi eduzane kwegabha.

Imbodlela yomuthi omhlophe ,ibhalwe ngamabala amnyama labomnvu ,iseceleni kwebhokisi lomuthi lapho okuphume khona imbodlela. Ibhokisi lalo libhalwe ngamabala amnyama labomnvu lona limhlophe.

Igabha elomuthi osetshenziswa ukuncedisa abantu ukuthi bahambe kahle, limhlophe lilephepha elimhlophe elibhalwe ngokumnyama ngaphansi liluhlaza okwesibhakabhaka umuthi wakhona ukhanya usebenzisa ukuncedisa inyawo lezandla ukusebenza kahle.

amabhokisi amathathu omuthi abhalwe ngamabala amnyama wona emhlophe elamacele abomvu lalithanga aseduzane lembodlela eyomuthi elomuthi ovaliweyo yona insundu ilephepha elifana lelisemabhokisini

Amabhokisi amabili omuthi wokukhwehlela amhlophe phezulu njalo abomvana ngaphansi. Abhalwe ngamabala aluhlaza okotshani. Kulembodlela eceleni ekhanya ukuthi iphume phakathi kwelinye ibhokisi, ebhalwe njalo okufana lokusemabhokisini.

Ibhokisi lama philisi lilolubala oluluthuli lilecele elilolubala oluluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ngamabala amakhulu amnyama kanye lamabala amancinyane aluluthuli. Ibhokisi lihlezi etafuleni emhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elomuthi lilecele elilamabala amnyama lecele elilamabala amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye ayibubende libhalwe ngamabala amnyama

Amabhokisi amahlanu alamaphilisi, amhlophe eceleni elinye icele lilithanga abhalwe ngamabala amnyama lamanye abomvu lapho eceleni elimhlophe khona.

Ibhodi litshengisela imithi eminengi, eminye esemambodleleni eminye esemaphepheni engamaphilisi. Udokotela uzakhuluma olwesithathu ngendaba yamaphilisi lawa, itshengisela ukuthi isebenzani njalo incedani izigulane.

Ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka litshengisela ukuthi ngelomuthi owokukhwehlela, libhalwe ngamabala amhlophe lilomfanekiso otshengisela ukuthi umuthi ulapha esifubeni. Eduzane kulembodlela yomuthi elephepha elifana lelisebhokisini.

Ibhokisi lilecele elimhlophe, lona lilithanga. Ngaphansi liluhlaza okwamahlamvu. Lilamabala abomvu lamanye abhalwe ngombala wesibhakabhaka. Eduze kulesigubhu esithwele umuthi esilephepha elifana lelisebhokisini elikhanya ukuthi liphume ebhokisini lapho.

ibhokisi elomuthi lilecele elimhlophe elibhalwe ngokumnyama icele eliphambili lilecele elibuhlaza okwesibhakabhaka licele elibubende ngaphansi kumhlophe kubhalwe ngamabala amnyama

Esibhedlela udokotela uhlezi ehofisini efulathele itafula ,elamabhokisi amanengi emithi eyehlukeneyo. Amabhokisi amhlophe abhalwe ngamabala amnyama amanye aluhlaza okwesibhakabhaka. Kulesigubhu esisodwa esikhanyayo esingekhoyo ebhokisini.

Imithi ehlukahlukeneyo yokwelapha isifo sokukhwehlela, emithathu iphakathi kwamabhokisi, emibili isembodleleni, imbodlela zilinsundu zombili eyinye ilamabala aluhlaza okwesibhakabhaka eyinye ilamabala abomvu.

Isigubhu esincinyane esimhlophe esomuthi wabantwana. Silephepha phambili, elitshengisela ukuthi umuthi welapha izisu zabantwana abancinyane, njalo utshengisela ukubana umama upha njani umntwana umuthi.

Isigulane siphethe ibhokisi elilomuthi ngaphezulu kwebhokisi kuluhlaza okwamahlamvu ngaphansi limhlophe Sitshengisela ukuthi siyabuza ukuba ngabe yiwo umuthi okufanele ukuthi siwuthathe.

Imbodlela emnyama eyomuthi ibhalwe ibizo lomuthi ngamabala amanye alithanga amanye amhlophe. Itshengisela ukuthi umuthi ophakathi uyenza ukuthi isigulane sizizwe sihlalisekile uma singawuthatha.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe. Lilamacele amabili abomvu. Libhalwe ngokumnyama ibizo lomuthi kanye lokuthi lisebenziswa kanjani. Umuthi kukhanya ngowamehlo.

Ibhokisi elamaphilisi elimhlophe lilamabala aluhlaza lalithanga eceleni ,lisetafuleni emhlophe libhalwe ngokumnyama ibizo lamaphilisi lendlela angathathwa ngayo.

Imbodlela yomuthi wabantwana iseduzane lebhokisi okuphumekhona imbodlela kulomfanekiso womntwana ebhokisini otshengisela ukuthi umuthi welapha abantwana abancinyane

Iphepha eluluhlaza liphansi ,lilamaphilisi alitshumi lanhlanu. Liseduzane lebhokisi elimhlophe, elilokuhlaza emaceleni. Kukhanya ukuthi amaphilisi aphume phakathi kwebhokisi.

Emhlanganweni wezempilakahle yengqondo. Kulezikhulumi ezine, umama munye, labobaba abathathu. Abesilisa bakhona bagqoke amasudu amnyama, lentanjana. Owesintwana ugqoke okumhlophe lokumnyama. Ngemuva kwabo, abakukhulumayo, kubukezwe emgwembeni.

Abantu abanengi bahlangene endaweni lapho abakhumbula khona ukuzizwa kahle engqondweni. Kulabantu abanengi abatshengisela ukuthi bayakhuluma betshela abanye abalaleleyo.

Umama ulele embhedeni ekhangele phezulu ulalise usane lwakhe esifubeni sakhe usane lumbethe ingubo elithanga lelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, usane luphumulile uma luphezu kwesifuba sikamama.

Ebhodini elikhulu eliluhlaza okwamahlamvu kulomfanekiso omncinyane eceleni lapho okukhanya omama abane abahleziyo begqoke impahla ezehlukeneyo. Kubhalwe ngezempilakahle yabantwana.

Esikolweni semfundo yangaphansi abantwana abagqoke impahla ezimhlophe leziluhlaza okwesibhakabhaka bayadlala ibhola enkundleni .Abafundisi ababili oyindoda lomfazi bayabukela abantwana bedlala

Ebhodini elinsundu kulomfanekiso webhuku labantwana abancinyane ebhukwini kubhalwe ibizo lebhuku kanye lomfanekiso womtwana omncinyane ohleziyo edlala phambili kwendlu

Umama ozele amaphahla uhlezi embhedeni uphethe abantwana bobabili omunye umfake esifubeni omunye umphethe ezandla ukhangele phambili becabanga ngengane zakhe

Esibhedlela lapho okwelatshwa khona abantwana abancinyane. Kulemibheda ebanjanisiweyo ,omama bendlale amalembu .Bahlala phezu kombheda labantwana. Omunye umama ulele ngangemuva ,ophethe umntwana omncinyane. Umama omunye uhlezi phambili umntwana uhlezi yedwa.

Endaweni elotshani oluluhlaza lezihlahla ezinengi ezikhanya emuva kulabantu abanengi balezikhwama labantwana okutshengisela ukuthi abalandawo yokuhlala.

umntwana omncinyane ogulayo uphethwe ngumama wakhe ugqokiswe isitsha sokumncedisa ukuphfumula kahle ebusweni bakhe emuva kulabanye abantwana abaphethwe ngabazali babo

Abantwana besikolo bahlezi etafuleni bekhangele amabhuku abo. Abathathu baphambili abanye bayakhanya emuva. Bagqoke impahla zesikolo kodwa oyedwa ugqoke ezekhaya.

Omama labobaba abanengi bahlezi endlini. Phambili kwabo kulamabhuku lezinto ezinengi ezisebenziswayo emhlanganweni abawenzayo ngezempilo.

Abantu abanengi basemhlanganenwi bahlezi bekhange le ohambili kwabo kulezikhulumi ezibane ezigqoke imphahla ezimnyama oyedwa ongumfazi ugqoke imphahla ngaphansi eluhlaza, bayakhuluma nge mpilakahle yabantwana.

Esikolweni esihle, esitshengisa ukuthi sigcinekile kulabantwana abanengi abagqoke impahla ezilithanga lezimnyama abadlalayo phandle endaweni yabantwana abancinyane.

Amajaha lamankazana afunda ngezempilakahle, agqoke impahla ezehlukeneyo. Abanye bagqoke ezokuzivikela ezimhlophe, abanye bagqoke eziludaka. Abafundi bonke balentambo ezibhalwe amabizo abo entanyeni, bamelele ukuqeda izifundo zabo.

Umongikazi uhlezi ekhangele isigulane ugqoke impahla emhlophe eyokuzivikela kanye leyokuzivikela emehlweni. Isigulane sigqoke impahla emhlophe laso, umongikazi uphethe isandla sakhe ekhangela umkhuhlane emntwaneni.

Izisebenzi ezimbili ezisebenza ezitolo sokuthengisa imithi esinye isisebenzi simi phambili sikhuluma ngemithi yabo abayithengisayo esinye isisebenzi esigqoke impahla zokuzivikela ezimhlophe siyalungisa ematafuleni ukuthi imithi ihlale kuhle.

Abelaphi ababili abaletha uncedo lokuqala uma umuntu elimele enkundleni bakhangele umdlali olele phansi bemncedisa ukuthi unyawo lwakhe lube ngcono. Abanye abadlali enkundleni bami bekhangele abelaphi bencedisa omunye wabo

Esitolweni esithengisa imithi yokwelapha yesingisi, umama othengisayo, uyabhalela umama ongemuva kwetafula imithi ayithengileyo, emtshengisa ukuthi imithi isetshenziswa kanjani. Umama lo ukhuluma ekhangele isigulane, ugqoke amangilazi.

Phakathi kwemota ethwala izigulane emhlophe kulomongikazi ogqoke okubomvu lokumnyama oncedisa izigulane uma zisathwalwa kusukela lapho ezithethwe khona zisiya esibhedlela. Kulombheda njalo lapho isigulane esizalaliswa khona.

Odokotela labomongikazi lezifundi ezempilakahle, bami bekhangele isigulane esilimele unyawo. Unyawo lugoqekile lapho olungcinwe khona yizinsimbi. Bayacabanga ukuthi bangancedisa ngani isigulane.

Odokotela abahlanu bonke bakhotheme bekhangele isigulane esilele embhedeni sikhangele iliphezulu kukhanya bakhangele unyawo lwakhe ukuthi bengamnceda ngani ukuthi aphole kahle

Umongikazi ogqoke impahla ezimhlophe uyakhuluma lesigulane ekhangele emtshineni wakhe lapho abala khona impumela yenhlolo abayenza esigulaneni uyakhuluma ehlezi.

Udokotela ugqoke impahla yokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka emzimbeni kanye lezimhlophe ekhanda lakhe .Uzivale ubuso bakhe. Uyabhala impumela yenhlolo ayitholileyo laphe ebesenza khona inhlolo zakhe. Uhlezi eduzane letafula elamaphepha.

Udokotela ukhangele omunye udokotela wakhe bexoxa ugqoke impahla zokuvikela izigqoko zakhe eziluhlaza okwesibhakabhaka uvikele ikhanda lakhe ngempahla eluhlaza okwesibhakabhaka njalo uvale ubuso bakhe ngempahla yokuphefumula layo emhlophe.

Umama lobaba abasebenza esibhedlela baseduzane lombheda wesigulane lapho bakhotheme bekhangele ngaphansi kombheda. Kukhanya kukhona abakudingayo okungabe kulahlwe yisigulane

Ubaba ugqoke impahla phezu kwempahla zakhe eluhlaza okwesibhakabhaka ukhangele umama ophethe umntwana omncinyane omembathise impahla ezimhlophe yena ugqoke impahla ezibubende.

Izigulane ezinengi ezisesibhedlela zihlezi ezitulweni zimelele ukubona umongikazi. Umongikazi usakhangele umama, ekhangele umtshina wokukhangela igazi.

Esitolweni esithengisa imithi yokwelapha ,kugcwele ematafuleni amabhokisi lamabhodlela emithi ehlukeneyo. Eminye ilolubala elubomvu lolulithanga eminye ilolubala oluluhlaza okwesibhakabhaka lokumhlophe. Amabhokisi manengi umuntu angathenga umuthi awudingayo lapha.

Esitolo esithengisa imithi yokwelapha kuletafula emhlophe lapho okulamabhokisi emithi ethengiswayo amanye alengxenye ezimhlophe eziluhlaza okwesibhakabhaka leziluhlaza okotshani imithi ibhalwe amabizo ayehlukeneyo.

Esitolweni sokuthrngisa imithi yokwelapha kulamatafula amanengi amhlophe lapha okuhlezi khona amabhokisi emithi ahlukeneyo eminye ayikhanyi ukutji ngeyani kodwa engaphakathi idwetshwe abantwana okutshengisela ukuthi yimithi yokwelapha abantwana abancinyane

Esitolweni esithengisa imithi yokwelapha kuletafula emhlophe. Phezulu kwayo kulemithi emithathu eyelapha izifo zesisu. Emibili isemabhokisini, owodwa usembodleleni.

Esitolo sokuthengisa imithi kulamatafula ehlukeneyo afakwe imithi ehlukeneyo. Phezulu kukhanya imithi elobala oluluhlaza okwesibhakabhaka leminye emihlophe ngaphansi amabhokisi akhona ayafana wonke.

Emnyango wesitolo kubonakala amatafula amhlophe athwele impahla ezithengiswayo akukhanyi kangako phakathi kodwa izitsha ziyakhanya ezithengiswayo.

Phambili kwesibhedlela kulemota elulaza eceleni kulesihlahla esikhanyayo lesibhakabhaka esilamayezi. Phambili kwesibhedlela kulama bhodi abhalwe okunengi ngesibhedlela.

Abantu abanengi bahlezi phansi enkundleni abanye bami emuva kwalabo abahleziyo, bonke bakhangele isikhulumi esivela kwezempilakahle esizobatshela ngezempilakahle yabo kanye lokugcina impilakahle yabanye.

Abasebenzi bezempilakahle abathathu bami endaweni ephakemeyo. Abanye bami phansi bekhangele abantu abanengi ababatshela ngezempilakahle. Phakathi kwabantu abalaleleyo inani elinengi ngabantwana abancane.

Phakathi kwesibhedlela lapho okwenziwa khona umhlangano wokufundisana ngezempilakahle lapho odokotela kanye labakhulu abehlukeneyo abamele amahofisi ahlukeneyo abona ngezempilakahle zabantu

Udokotela ogqoke amangilazi impahla zokuzivikela emehlweni umzimba wonke lezandla ukhangele umntwana wesikolo ogqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka exoxa laye ngezempilakahle.

Udokotela uhlezi etafuleni egqoke impahla yokuzivikela umzimba wakhe lezandla ukhangele isigulani esigqoke impahla ebubendi abantu abanye abanengi bamelele ithuba labo lokukhangelana lodokotela

Izisebenzi zesibhedlela ezigqoke impahla ezimhlophe zisenkundleni elotshani oluluhlaza tshoko lapho ezizama ukufundisa ngezempilakahle yabantu abadlala imidlala eyehlukeneyo.

Abantu abadala abanengi babuthene ngaphansi komthunzi bayafundiswa ngezempilakahle yabo. Abantwana abancinyane bangaphandle komthunzi bekhangele. Kulesihlahla esikhulu esiseduzane lethenti.

umongikazi yakhangela isigulane esebenzisa umuthi wokukhangela okwase gazini emuva kwabo kulabantu abanengi abangamadoda abafulatheleyo bekhangele ibhasi esemgwaqweni phetsheya

Endaweni elezihlahla, eziluhlaza emuva. Lotshani olufitshane. kuhlezi abantu abanengi. Abafazi lamadoda, abalalele umuntu oyindoda. Obafundisayo, ngezempilakahle.

Abantu abanengi bamelele ithuba labo lokubona abelaphi, abahlezi ngaphakathi kwabantu bekhangele izigulane. Kulezihlalo lamatafula ezisetshenziswa ngabelaphi.

Ibhodi litshengisela abantu abanengi abathabayo, litshengisela ukuthi sebelwe behlula iminyane .Bazama ukuzivikela emikhuhlaneni we"Malaria" obangelwa yiminyane.

Esikolweni esifundisa ngezempilakahle, amantombazana ayafundiswa ukuzilungiselela amalembu abazawasebenzisa uma besesikhathini sabo senyanga. Untombazane useqede ukulungisa ilembu lakhe uyathaba.

Umuntu oyisifazana lomuntu oyindoda balele phansi etshanini oluluhlaza tshoko .Bakhangele phezulu befake amakhanda abo eduzane laseduzane Bakhanya ukuthi ngabantu abathandanayo .Bonke bayahlekelela betshengisela ukuthi bayathaba ukuba bonke

Umama okhanya ongaqinisekanga emzimbeni. uphethe usani oluncinyane kakhulu . Kukhanya uyamunyisa usane. Umama ukhangele usane uphethe ikhanda lalo ukuthi lumunye kahle.

Umongikazi ukhangele isisu sikamama ozithweleyo .Ukhangela impilakahle yomntwana osesiswini. Usebenzisa umtshina wakhe osesiswini ukuze umfanekiso womntwana ukhanye. Lapha umama angawubona khona.

Umongikazi uyasebenza ekhangele umntwana omncinyane amfake etafuleni phakathi komganu awusebenzisa ukupima umntwana ukuthi usekhule kangakanani njalo ukuthi usemude kangakanani. Umongikazi ukhangelisisile ukuthi umntwana ugcinekekile.

Emhlanganweni wezempilakahle zasemacansini abantu abanengi bahlezi bekhangela phambili bahlezi ezitulweni ezimhlophe begqoke impahla ezimhlophe impahla zibhalwe ukuthi kumele abantu bayehlolwa uma bengatholakala belegcikwane bazoncediswa ngokwelatshwa.

Umama ozithweleyo ulele embhedeni ekhangele phezulu isisu sakhe esikhulelweyo siyakhanya umongikazi uyakhangela elalele ngomtshina impilakahle yomntwana omnciyane osesiswini.

Udokotela wesifazana ogugileyo ukhangele isisu sokukhulelwa sikamama olele embhedeni. Umama okhangelwayo utshengisela ukuthi uyathaba usesibhedlela.

Ubaba lomama bahlezi bonke embhedeni, bayahlekelela .Bayavumelana ngendaba zasemacansini ,umama uphethe iphepha lokusebenzisa .Lokuvikela ukuba angabi lesisu bayatshengisela ukuthi bayazwana.

Umdlali wemidlalo oqgoke impahla emnyama uphethe isigubhu esikhanyayo esilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka lapho anatha khona amanzi aphakathi. Umdlali uyenzela ukuthi abesephila kahle uma senathe amanzi.

Umdlali wemidlalo uquthile enkundleni eqinisa umzimba wakhe ugqoke impahla ezimnyama. Umkhulu wemidlalo umi eduzane laye ekhangele ukuthi umdlali wenza okufaneleyo.

Umdlali wemidlalo ugqoke impahla ezimnyama ubambe phansi ngesandla esisodwa wanyathela eduzane lesandla ngolunye unyawo olunye lusemuva kwakhe .Kutshengisela ukuthi uyasebenza kanzima ukuze agcine umzimba wakhe uqinile

Isitsha esisetshenziswa ngudokotela ukulalela izitho zomzimba zesigulane silentambo eluhlaza okwe sibhakabhaka phakathi. Udokotela ufaka insimbi ezimbili endlebeni zakhe esebenzisa elinye icele ukulalela emzimbeni wesigulane

Ehofisini kadokotela, kulezitsha ezinengi ezilungiselelwe ukusetshenziswa ngudokotela. Kulesitulo esimnyama lapho afake khona impahla yakhe yokuzivikela emhlophe. Etafuleni ulocingo lezinye ezokubhalisa izitsha. Emuva, kulamabhuku lamafayila.

Izitsha ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela ukwelapha. Zisetafuleni emhlophe, ezinengi zazo zilobala lwesiliva .Esisodwa silentambo emnyama, sitshengisela ukuthi Udokothela usisebenzisa ukulalela phakathi kwezigulane.

Iluba ezisetshenziswa ukwelapha izigulane. Lilamahlamvu aluhlaza alifindo ekucineni, emuva kwalo kulezinye izihlahlanyana ezilamahlamvu aluhlaza. Inhlabathi lapho elikhula khona imnyama

Isihlahlanyana esincinyane siyakhula egangeni silamahlamvu aluhlaza tshoko sisetshenziswa ukulapha ngabansundu sitshengisela ukuthi sisegangeni ngoba ngaphansi kulotshani obuwomileyo.

Izihlahla ezimbili ezimfitshane, zilahlamvu uluhlaza amancinyane. Uduzane kuleluba elilamahlamvu aluhlaza amade. Kulendawo engela tshane okutshengisela khona ukuthi kuyalinywa.

Ibhokisi elilomuthi owelaphayo owesintu onganathwa njengetiye limhlophe lilamacele alithanga ibizo lomuthi libhalwe ngamabala aluhlaza okwamahlamvu njalo kulomfanekiso walesosihlahla eselaphayo ebhokisini.

Imithi eyehlukeneyo yokwelapha izifo zamazinyo, isemambodleleni ayehlukeneyo, phezulu kwemithi kutshengiswe umuntu olamazinyo amahle ahlanzekileyo ehlekelela. Eceleni kubhalwe ukusebenza okwenza umuthi lo ukugcina impilakahle yamazinyo.

Ephepheni lomuthi wesintu, kulomfanekiso wengilazi lapho umuthi uthelwa khona. Umuthi ulobala olulithanga ubhalwe ibizo lomuthi kanye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe

Imithi yesintu eyehlukeneyo ikhanya ilamabala amanengi amahle eminye ilamabala amhlophe lethanga phakathi iminye ububende eminye eyinsundu eminye iluhlaza okwesibhakabhaka njalo eminye iluhlaza okwamahlamvu

Engadini esemuva kwendlu kulezihlahlanyana ezincinyane ezikhula khona ezisetshenziswa njengemithi ehlukeneyo eyokulapha eyesintu izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza kodwa ehlukene amanye makhulu ,amanye mancinyane amanye ayakhazimula.

Imithi yokwelapha eyesintubitholakala entweni ezitshiyeneyo eminye ingaba yizithelo ingaba ngamaluba loba esetshenziswa njengetiye eminye ungayigcoba njalo eminye iyadliwa igcwele ehlukeneyo umuntu angazikhethela.

I board elincane elimhlophe, libhalwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi wesintu kanye lendlela ongasetshenziswa ngawo ukuze isigulane sithole ukuncedakala. Umuthi ukhanya ngowokwelapha isisu

Izihlahla ezisemfanekisweni osebhodini elimhlophe yizihlahla ezisetshenziswa ukwelapha Ngaphansi komfanekiso kubhalwe ibizo kanye lokusetshenziswa okwenziwa imithi leyi ukwelapha. Imithi ikhanya yelapha isisu

Izimbhodlela ezincane ezehlukeneyo zihlezi etafuleni, zilemithi yesintu eyehlukeneyo. Eminye iluhlaza, eminye ilithanga, eminye iyinsundu, eminye iphakathi kwamanzi, eminye yomile.

Iluba elisentshenziswa njengomuthi wesintu, zilamahlamvu aluhlaza tshoko amahle. Limile phezu kwenhlabathi lamatshe lisemthunzini kodwa kutshengisela ukuthi kulelanga.

Isihlahla ezincinyane esisetshenziswa ekulapheni siyakhula duzane lendlu eduze kulamanzi amanengi lapho okumele amahlamvu aluhlaza lamaluba abomvu

Phambili komduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu kulesihlahla eside esilamahlamvu amancinyane phambi kwaso kulesinye njalo esilamahlamvu ayehlukeneyo amakhulu

Iluba elide elilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko liphanbili kwezihlahlakazana ezinengi ezilamanhlamvu aluhlaza lawo indawo yonke igcwele amahlamvu aluhlaza

Amahlamvu amanengi aluhlaza tshoko, atshengisela ukuthi asegangeni. Akulandawo eseleyo lapho okukhanya khona inhlabathi indawo yonke ilamahlamnvu.

Inyanga ikhangele imithi yayo endlalwe ephepheni elimhlophe, eminye iphakathi kwenditshi emhlophe lelithanga. Eminye imithi iluhlaza, eminye imhlophe iseduzane lomduli oluthuli.

Imithi eluhlaza iyakhula phakathi kotshani oluluhlaza .Emuva kwayo kulezihlahla ezinengi eziluhlaza lazo. Isibhakabhaka siyakhanya simhlophe ngangemuva kwazo.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza, lezithelo ezibomvu. Siyamila eduzane lesinye esingelazithelo. Ngaphansi kubhalwe amabizo lemsebenzi yemithi leyi.